Omuntu ali ku kiyumba ky'enjoki ali mu kufuna mubisi gwa njoki. Enjoki zikola omubisi gwazo mu kiyumba kino naye buli w'oba ogezaako okufuna omubisi olina okwesabika bulungi nnyo okwetangira enjoki zino okkuluma.

Abakyala basatu nga bonna batudde ku ntebe. Abakyala bano buli omu alina ekyuma kye bayita laaputoopu. Abakyala bano basanyufu era bali mu kwewayaawayaamu. Abakyala bano balabika nga baasoma era nga bayivu nnyo.